Makandwa nemvura dzakaterama dzinokonzere zvirwere mundaraunda. Zvakakosha maningi kuti vantu vadzidziswe ngenyaya yezvirwere zvinobva mumvura dzaakaterama nedzakasvipa.

Mvura yatinochera mumakanyi mukati memafuku imvura isina kuchengetedzwa inofana kutanga yavhaidzwa kuti tiuraye makonye ione kumwika.

Vanamai vanosise kuramba veienda nevana kuzvibhedhleya vakone kubairwe majekiseni anofanira kuti vakone kukure zvakanaka

Kuhlambe maoko nguwa dzeshe kunokosha ngekuti nyara ndidzo dzinobata zviro zvakawanda zvinokosha yambo kuti tigare tehlambe maoko edu agare akachena

Mundau dzakaparadzana ,vanthu vakafundiswa ngekukosha kwakaita kugeze nyara kana wabva kushandise chiravha, zvakaite kuderedzazve matenda akasiyana siyana.

Vanoona ngezvehutano vanohamba mukati mwezvikora veibairira vana majekiseni anodzivirira zvirwere zvengazi zvingadai zviriyo mukati mezuwa ramangwana kuti agare akadzivirirwa.

Weyiende pane vantu vakawanda zviyani ,zvinokosha yambo kupfeke chivhalamuromo ngekuti tinematenda mazhinji anohambe mumbepo.

Vantu vaifundiswa mukati mwenharaunda muzvikora veifundiswa kushambe maoko kuti vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana zvingadai zveigare mumaoko.

Denda reCOVID idenda raihamba mumphepo, vanthu vaikurudzirwa kupfeka zvivhalamuromo kuti dendari risaparadzira nekubaiwazve majekiseni.

Vantu vanosise kufundiswa ngekukosha kunoite chibhedhleya kuti nyama dzisingaiti zvakanaka tisagare mumakanyi tikone kurumbe muzvibhedhleya tidetsereke kune matenda akasiyana siyana.

Kune urwere humweni hunokone kurapika vanhu ari mumakanyi asi urwere ukaona zvakorereka zvinokosha yaamho kuti ukone kuende kuchibhehleya zvakadai ngemadziso kuti udetserwe.

Vana vadodori veikura vanosangana nematenda akasiyana siyana zvinokosha yaambho vana nai vaendese vana kuzvibhedhleya vahloyiwe vapiwe mutombo yakafanira kuti vakone kupona.

Vana nevantu vakuru vanobaiwe majikiseni nekupuwazve mutombo inoadziirire kune zvirwere zvakasiyana-siyana kuti vakone kupona ndaramo yakanaka.

Azvibhuyi kuti ana adodori ega ndiwo anobayiwa nevantu vakuru vanobayiwawo majekiseni zviriyowo zvirwere zvinobata vakuru zvinoda kudziirirwa kuti vapone zvakanaka .

Ma nesi nema dhokodheya vano hamba mukati mezvi kora vei baire vana majekiseni eku dzivirire kune matenda aka siyana siyana.

Muntu kana waenderwa kuchibhedhlera , kohloiwa ukaoneke kuti unorwara vanokudetsera nekupe maphirizi , nguwa imweni kuti mushongawo ukasire vaobaya riri jekiseni

Mumakanyi muzvibhedhleya muzvikoro vantu akadzidziswa ngenyaaya yekuhlambe maoko ngekuti mumaoko tinobate zvakawanda zvinokone kuti zvirwere zviparadzire.

Mwana unosise kuone majekiseni ake akakwana kuitire kuti akure aine utano hwakanaka hwakadziirirwe kubve kuzvirwere zvakasiyana siyana.

Ndumure dzinosise kufundiswa maringe nekukosha kwemvura kuti mvura yakakosha inoti detsera yaamho.

Madhona mazhinji ari kutiisire mipisi yakawanda mundaraunda dzakaparadzana, zvadetsera antu azhinji.

Ukaningira mazuwa anaya unokwanise kutoti wakwire bhazi mukati mwerengi unotoona muine vantu vezveutano veitorapa kangaidze vana kana vantu vakuru.

Mupisi inotipe mvura yakachena. Mvura inoite kumwa, mvura inoite kushamba ndiyo. Mvura inoite kuteya ndiyo mumagadheni mwedu.

Vana vadodori vanosise kuramba veiende kuchibhedhlera kuite kuti voopuwe mitombo ingavabetsera nekuvadzivirira kubva kumatenda akasiyana-siyana.

Vanoona nezveutano nemadhona amweni adetsera yaambo pakuisa mipisi mundau dzakaparadzana dzanga dzisikaoneki mvura.

Ndau kuti ikone kugarika zvakanaka inosisa kunga yeioneka mvura munzvimbo dzakawanda vanhu vakone kushandisa ngekuti mvura inoshande zvakawanda.

Vana vanokurudzirwa kuti vakone kugeza maoko vanotofundizwa mukati mezvikora mukati mendaraunda kuti vageze nyara ngekuti nyara dzinobata zviro zvakawanda zvingakonzera zvirwere.

Vezveutano vanohamba mundau dzakaparadzana veikurudzira vantu kuti vasvikire kuzvibhedhleya nekurapisahe ana, nyanyei kune vaya vane zvitendero zvisingaendi kuzvibhedhleya.

Apana chiro chinokosha mukati mwendaramo dzevantu mvura inofanira kuoneka peshe peshe, ngekuti inoshanda zviro zvakawanda kungaa kugeza nyara kugeza mwiri nekusuka zvilavha.

Vana mai vakazvitakura vanokurudzirwa kuti varambe veyiyende kuzvibhedhleya veyihloyiwa zviri mukati mwendani kuti zviri kukura here hapana chirwere here chingava bata.

Muntu unofane kuramba eyigeze nyara, ngekuti nyara dzinobate pakawanda, zvirwere zvinokone kugara zviri mukati mwenyara, hino munhu unosise kuramba eyigeze nyara dzakwe.

Vanoona ngezveutano vanotohamba mundau dzakaparadzana veidetsere vana. Kunyazi kusina zvipatara vanoguma veivadetsera yaambo.

Munharaunda dzakaparadzana vantu vanofundiswa zveutsanana , veifundiswa mararamire avangaita , veifundiswahe mabatire avangaite vana nezvikafu zvavangafanire kuvapa kuti vakone kukure zvakanaka.

Vano ona ngezve utano vano hamba mu ndau dzaka paradzana vei detsera vanhu vano tambudzika nge zvirwere zvaka siyana siyana mundau dzaka paradzana.

Nyara dzinofane kuramba dzei gezewa ngekuti nyara dzino bate zvaka wanda muku bata zvakawanda ndimo zvee muno hamba zvirwere zvaka siyana siyana.

Mundau dzakaparadzana vantu vakaisirwe mvura pasinde, mvura yakachena isina zvirwere inoite kuti vanhu vakone kurarama.

Mukati mwezvikora zviri mundau dzakaparadzana, vana vanobikirwe zvikhafu zvekurya mukati mwezvikora, zvinoake mwiiri. Zvinoitazve kuti vafunde vakagwinya.

Kuzvibhedhleya vana mai vanokurudzirwa kuramba veiuya nevana vakone kubairwe majekiseni anoite kuti vana vakure vakanaka vachidziirirwa kuzvirwere zvakaparadzana.

Mvura inocherwa mugandwa kana kusawa aisi mvura yakachenapi kumwa , inosise kutanga yadziiswa pamwoto.

Dambudziko remvura ungati rati dzakirei .Ndau zhinji dzaisirwe mupisi ,matepu ngema dhona akasiyana siyana.

Vana vanokurudzirwa kuti vashambe maoko nguwa yeshe ngekuti zvirwere zvenhani zvinohamba pane mhepo zveinamira mukati nenyara dzedu.

Waneseka maningi, zvakakosha maningi kutsvaka weuno xasira nyaya dzako, weungakureketera nyaya dzako zvione kukurerukira ngekuti uriwega aungazvikoni.

Vanorware ndxondo varikudetserwa yamho muzvibhehleya. Veipuwe mitombo inoite kuti denda ridzakire uyezve zvekurya kuti vadetsereke.

Zvinokosha yambo kuti vantu vanorwara ngepfungwa, vanorware ndxonto, vanosise kuendeswa kuzvibhedhleya, vabayirwe majekiseni, akafanira kuti vasahamba-hamba.

Vanorwara ngonxo vanosisa kubviswa mundau dzakashata voiswa muzvibhedhlera vanohloiwa veirapiwa ndikokuti vave nendaramo yakakura.

Zvino zviro zvinokosha yambo kuti muntu agare eyi dakara eyi seka ne andani zvino dzasire ku funga kwaka nyanya zvino dzasire ku kabanga kwaka nyanya.

Ndombi zhinjitu mundau dzakaparadzana dzirikurumbire kurorwa, dzeisire chikora panjira, zvoite kuti dzibare vari vana vadodori, vavana vobarawo vanavawo.

Weishanda mundau dzakadai ngemuzvibhedhlera, zvinotoda munthu unozwira vanthani, munthu une mwoyo wakareba. Ngekuti unodhibana neanthu akasiyana - siyana, vane matenda akasiyana-siyana.

Kuchibhedhleya musati matongene mukati machomo, vanokurudzire kuti muhlambe maoko pagedhi musati mwapinda.

Nyama dzisingaiti zvakanaka zviyani zvakakosha maningi murumba kuchibhedhleya kohloiwa ngokuti ndiko kunana vana mazvikokota chamakuvangu vakafunda ndizvo muzvibhedhleya mo.

Mararira ariyo mazuva ano Ari kunyanyira kutambira vana vadodori kuana adodori akaona mwana wako mudodori akabatwa ndiona mararia zvakakosha maningi kurumba kuzvibhedhlera nekushuka zvemaneti husiku usarumwa nembuka.

Ukapinde muzvibhedhlera kana pazvikora vanosime maruwa mumaruwamo munobve mitombo yakasiyana siyana imweni inodzingazve zvipuka zvakashata zvakadayi ngenyoka.

Vanamai vanokurudzirwa yaamho kuti vaende kuzvibhedhlera nevana, vana vakone kupiwa majekiseni avo akakwana, ndiko kuti vakure zvakanaka neutano hwakati mhoryo.

Hurumende yedu yabate basa gurutu rekuhamba yeifundisa vana, vabereki pamusoro peutano hwavo nekuvafundisa zvekuita.

Chiro chakambaati mhoryo kuti muntu agare eyiziya chiyemo chinengazi yakwe, Izvo zvinosise kuti tigare tineutano hwakanaka.

Mikati mezvikora, mukati mezvibhedhlera mune michini yakawanda. Muine michini inodetsera yaamho kuti ukone kuone chiro chiripasinde newee weinase kuona weifunda.

Vantu vanokurudzirwe yaampo kuti vafunde ngezveutano vanani vanofundirw kubanze kwenyika vanani muno kuti vakone kudetsera vantu vararame zvakanaka.

Kuti uzozwi waadhokodheya kana nesi nyamushi, unosise kunge wakaenda kuchikora kwemakore akati wandei weifunda pamusaka peutano hweantu nemhuka.

Mukati menharaunda varipo vana mbuya hutano vana sekuru utano vanotorora nguwa yawo veifundiswa nehutani kuto vakone kudetsera vamweni munharaunda.

Variyo vantu vanotofunda ngenyaya yeutano ndivo vatinozoona muzvibhehleya mundau dzakaparadzana veifundisa vantu ngeutano hwakanaka.

Vanoona ngezveutano vanotogarawo pashi veihlaya veironga ngekuti vangahambisa sei shoko mundau dzakaparadzana veidetsera vanhu.

Veutano vanodetsera vantu vanohamba veiparidze shoko reutano vantu vakone kudetsereka vantu vakone kunzvengeseka mukati mwematenda akasiyana siyana.

Vaya vanozohamba veidetsera vanhu ngezveutano, vanototanga vagara pashi ,vohleya, kuti vaone kudetsera vanhu zvakanaka.

Denda recovid rakauraya vakawanda Mazuva achona awo vantu vanokurudzirwa kuhambe vakapfeka masiki ngekuti denda raihamba mumhepo.

Mapato anosisa kunasirwa izvo zviite kudetsera vantu vemovha kuti dzikone kuhamba kusvikira zvibhedhlera zviri kundau dzakasiyana siyana.

Ana baba kazhinji tu vanokurudzirwa kuti vaperekedza vanamai kuzvipatara koohloyiwa, kuti vahloyiwe varipo veshe.

Nharaunda imwe naimwe inosise kuwa nechibhedhlera chayo, nyanyei pakudetsera ana mai akazvitakura ane mimba aone kudetsereka pasinde.

Mazuwa auya denda rekhovhidhi vantu vanokurudzirwa kuhamba vakapfeka zvivhara muromo ngekuti denda iri raihamba mumhepo.

Vanamai vanokurudzirwe kuti vabarire kuchibhedhleya ngekuti ndikwo kwavanofundiswa machengetereo avangaite vana uye kumufundisa kumupe mukaka wezamu

Kubarira kuchibhedhleya kwakanaka yaampho .Mwana unohloiwa, mai vohloiwa kuoneka kuti avana matenda ere avainawo votodetserwa.

Pachibhedhleya pega pega panosisa kunge paine movha inotwara varwere kuti ikone kuva bvisa pandau imweni vachienda kune zvibhedhleya zvikuru kuti vakone kubetsereka

Movha dzinotware arwere dzinodetsera yaamho kuabvise kune chipatara beiendesazve kune chimweni chibhedhleya kuti vakone kudetsereka ngenguwa.

Kuzvibhendleya zvakaparadzana veutano vanopa vantu zvekuvharira ntunga kuti vantu vasarumwa vasaita marariya.

Muzvibhehlera zvikuru ndimwo umwomwo mwetinone madhokodheya ezvakawanda anokone kutidetsera saka urwere hwakurisa tinofane kuenda kuzvibhehlera zvikuru.

Chibhedhlera chinosise kunge chiri pandau inosvikirika, ndau inozikanwa kuti vantu vaone kudetsereka ndipo

Muzvibhedhlera maambulenzi anosise kuti awande ngekuti anodetsera yaambo pakuduse murwere pandau yaanenge ari kumuendese kundau yakakodzera yaangadetserwa .

Mumapato tinoone movha dzakanyorwe zveutano kuronze kuti vantu ,hurumende irikuramba pasinte nepadhuze veiparidze shoko routano rwakanaka.

Kuzvibhedhlera vari kukurudzira vana mai vakazvitwara kuti nguwa yavo voguma pasinde vagarire pachibhedhlera kuti vakasire kudetserwa nguwa imweni pachibhedhlera vakasire kudetserwa Nguwa imweni vanowirwa nedambudziko vakadetsereka.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munosise kuiswa kutengeswa ngemuntu wakafunda unoziye zvirwere nemushonga yematenda akaparadzana .

Kwai tikaningira shepi ineitsvo ndiyozve shepi ine nyemba. Soo nyemba yakakosha maningi pautano hwedu kunasirise itsvo.

Zvinokosha yambo kuti muntu arambe weirya makerotsi ngekuti anosuke madziso uyezve kuramba vantu veienda kuzvibhedhlera kohloiwa.

Michini yechingezi inodetsera yaampho inokone kutohloiwa zviri mukati mwendani. Wotoziye kuti dai mukati umo mune chimwana chisikana kana kuti chikomana.

Zvinokosha yaamho kuti muntu ugare weiziye chiyemo chengazi yako. Kugume kuchibhedhlera wohloyiwa kana kudzitengera zvinohloyiswa zvakhona wozviitira.

Michina yechingezi yakanaka yaamho. Muntu unokone kutohloyiwa zviri mukati mwenyama dzako ukatooneke denda reunaro wodetserwa veishandisa michini kukuhloya.

Vanamai vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhleya, uyezve kuti vaende kuhloiwa ngemuchini vakone kuziye zvavakatwara mukati mendani. Kuti mwana unofema ere uri kukura ere murudzii.

Zvinokosha yambo kuti tigare teienda kuchibhedhlera, teitorwe ngazi tikone kuramba teiziya maemero akaite ngazi yedu.

Madhokodheya vanoite vanthu maoparesheni vanenge vaatozviona kuti tikone kubudise mwana namai vasare vari vapenyu panofane kuti vaoparetwe.

Chingezi chakanaka ,chakatidetsera yaampho, mukati mwezvakawanda. Asizve, makhombiyuta anaa, anorwadzisazve madziso ,mukatore nguwa yakareba wakaningira.

Vana mai zvakakosha maningi kugara muchienda kuzvibhedhlera zviri mundau zviri kwamuri mugare meihloiwa mukati memwiri dzenyu.

Michina mizhinji yabetsera maningi muzvibhedhlera kuhloye arwere, izvo zvaite kuti zvirwere zvikasike kuoneka.

Kuti munhtu ukone kushandise mumichini yemizvibhedhleya zvinotode vakafinda vakaende kuzvikora kwazvo vana vanosise kuti vakurudzirwe vagumeyo.

Chingezi chakanaka yaambo kune michini yekuti munhu unokone kutohloyiwe zviri mukati mwemwiiri mwako ukatopuwa mutombo ukapona, dambudziko rikatopera.

Chingezi chakanaka yambo uri wega muntu unotokwanisa he kuzvihloya wega kuongorora ngazi Yako kuona kuti une mimba ere kana kuti auna.

Chingezi chakanaka yaamho. Muntu atori ega unokone kutozvihloya akakone kuone dambudziko riri mwaari kana kutoone kuti wakakeya otoona zvekuita nguwa iripo.

Kuchibhehleya vana mai veiende kuhloyiwa vakadzitakura vanotorwa vamotorwe ngazi kuti vakone kuona kuti une ngazi inofanira ere uye zvii zvingadiwa

Makhombiyuta anodetsera yaampho ,anokone kuvheneke muntu ,mukati mwenhengo dzemwiiri dziri mukati mwenyama dzedu wechitodetserwa ,weipona.

Munthu unokone kudetserwa vanthu veishandise mishini inohloya pasina kuvhurwe mukati mwenyama dzako ukatodetsereka.

Kuchibhedhleya mukati mwemunohloiwa vantu, mwakadzare michini, michini inode magetsi. Kusina Magetsi vanotsvake chinodetsera kuti ishande.

Kuchibhedhleya kuti vaone kuzokubhuyire kuti ngazi ishoma kana kuti une chirwere chetiibhii vanotore ropa nengazi vozvitotorosa.

Zvinhu zvinokosheswa yaambo kuti pachibhedhlera panofanira kunge paine zviro zvinodetsera pakudzime mwoto kana paite mwoto zviripachena zvigare zviripachena kuti zvishandiswe kana nguva yacho yaguma.

Michina yemakombiyuta inobetsera yaambo inokone kuhloye muntu kuvheneke muntu mukati mwemwiri vake. Eitsvaka pangadai paine dambudziko kana pangadai peipanda.

Makhombiyuta akanaka yaamho, anokone kuti vantu vakone kuite tsvakurudzo yeruzivo rwepadera rwakadzama.

Zvakakosha maningi kuti mwana, mwiri isinganaki yeitapira tapira, tirumbe pachibhedhleya mukuwo uchipo mwana aone kudetsereka.

Vana mai vanosise kuramba vefundiswa nyanyei ngendaa yemarongere avangaite mhuri dzavo uye zvee marerero avangaita mhuri dzawo

Vanoona ngezveutano varikudetsera anamai akazvitakura vanotama veiva detsera ngezvekurya uyezve zvekupfeka kuti vaone kurarama.

Mukati mwezvibhedhleya mune zvikwangwari zvinoronzere vantu pekuenda, zvinoite kuti vantu vasarashika vakone kuhamire ndau dzakasiyana-siyana.

Vana mai vanoramba veikurudzirwa kuende kumudhibaniso wezveutano varambe veifundiswa ngemarererwo angaitwe vana kuti vasabatwa ngezvirwere zvakaparadzana.

Vana vadodori vanokurudzirwa kuramba veienda kuzvibhedhlera ngekuti dambudziko rikaoneka achiri mudodori rinokone kurapika akazotokura dambudziko ra radarika .

Vana vadodori, vanopiwe majekiseni akasiyana siyana, zvichiyenderana nezera. Saka vanokurudzirwa kuti varambe veyiyende kuzvibhedhleya, vadetsereke.

Muzvibhedhleya manesi nemadhokodheya vanokurudzira vanamai kuti vakone kuziye njira, inoite zvakanaka marongere avangaita mhuri dzawo.

Vana vanobarawo vana vachivana vana vanofundiswa mukati mwezvipatara mukati mwenharaunda dzakaparadzana marerere avangaita mwana nekurarama muutano hwakanaka.

Vana vadodori varikukasirawo kuita vana kukasire kuite mimba asi zvakadarozvo madhokodheya muzvipatara varikuvabetsera ngeruzivo kuti vangarera sei mwana .

Muchini yechingezi yadetsera yaamho mukati mwezvibhedhleya. Muntu uno kone kuto hloyiwa mukati mwenyama dzakwe, wokone kutooneke chirwere, wobetserwazve ngeku puwe mushonga unofanira.

Ukarwara zviyani waende kuchibhedhleya kuti vaone kubeke mutombo mweuri ngekukasira ushande vanobaya jekiseni, mushonga unokasire kushanda.

Michini mukati mwezvibhedhleya inobetsera yeyamho, inovheneka nekuhloya matenda angadai akahwara mukati mwengazi dzedu, mukati mwenyama dzedu vanhu vobetsereka.

Madhokodheya vakadetsera yambo pakugadzira midziyo inokona kushandiswa nevakaremara yakadai nemikumbo yekuhlomera nemaoko.

Kuzvibhedhlera vasati vatokurapa vasati vaone urwere hwako vanototanga nekuongorora temburicha yemwiri wako kunzwa kuti unopisha maningi here kana kuti wakadzakira maningi.

Muzvibhedhleya uine mare yebepa mumaoko unodetserwa uine mare yemufoni kana mukadi vanokudetsera.

Vanorarama vari muhurema vanodetsereka yambo ngemawilicheya, kuti vakone kuhamba uyezve vantu vanofane kusisa kugadzira pavangakone kuhambira ,pangadayi nekuzvilavha.

Mutombo wezino kuti rarwadza zviyani, kutooduswe zino racho, ndiko kuti usazwe amweni marwadzo.

Koramba woyihloyiwa kuchibhedhleya kwakanaka yambo. Kunevakadzitakura vanoziya zvingade kudliwa kuti hutano wurambe wakanaka.

Masiki yakadetsera yaamho pakuvharire denda rekhovhidhi, ngendaa yekuti denda rekhovhidhi raihamba nemhepo.

Mitombo mizhinji inochengeterwa muzvibhodhleya nemuzvhibhotoro kuita kuti isapinde mhepo igare yakachengeteka zvakanaka.

Mitombo yaayo yetinopuwa kuzvibhehlera kunyanya yechirwere cheropa, watoyiamba kubaachitogwinya, kubaati singwi singwi kuimwa, aidi kujambirwa.

Wapuwe maphirizi zviyani zvakakosha maningi kuteedzere zvinodiwa kunyanye nguwa yacho inosise kuti amwiwe uyezve zvinga ryiwa kuti uone kuzomwa.

Zvikafu zvikafu zvotorya mazuva anaya ungati zvanyanya urwere hwacho hauchaperi. Zvotorya zvimweni zvinenge zvokonzerawo zvirwere zvakasiyana-siyana kudai neshuga, pamoyo.

Mwitombo yechiNgezi inochengeterwa mumabhotoro mumabhodhleya akanaka, asingapindi mbepo achizoshandiswa kudetsera vantu mundau dzakaparadzana.

Kune mapirizi anosise kuchengetwa pakanaka pasingachayi mhepo, panotonhorera uyeni mapirizi akaenda panochaya mhepo anenge asingachatoshandi.

Mitombo yezvineizvi inokone kuchengeterwa mukati mwezvibhotoro, imweni inoite ekuiswe mumajekiseni ikone kukasire kushanda, imweni ari maphiritsi.

Mutombo yechingezi mizhinjitu yacho yeana inotapira, inodakarirwa ngeana yakasiyana neyedu yechibhoyi inotsuma yechiyungu inotapira.

Mitombo yechingezi inode kutedzerwa mamirwo einoizwa ngekuti ungashaisha nguwa zviyani unozoto peisira urwere wawedzera nekusatewedzera zviripo.

Mutombo yechiyungu inochengeterwa muzvibhothoro, muzvibhodhleya zvakanaka kuti uzokone kushanda uri pasingachayi mphepo uye pakachengetedzeka.

Kuzvibhedhlera iripo mitombo yawanosanganisa yawanope murwere vatambudzika yaambo kuti akone kubetsereka mitombo ikasire kupinda munyama.

Kana watenge mutombo zviyani zvinokosha yeyamho kuti ukone kuerenge zviripo zvinodiwa zvakadai ngekuti unofane kutange kumwa ere usati warya kana kuti unomwa warya.

Mitombo yatinopiwa muzvitoro yatinotenga muzvitoro muntu unosise kuteedzere zvakanyorwapo ngekuti intani ikawanzwa inokuwadza. Hino muntu unosise kuteedzere zvinodiwepo.

Mitombo yechiyungu kana yanasirwa vanoise muzvibhotori nemumapepa kuite kuichengetedza voisazve panotontorera pasingachayi zuwa kuti ichengetedzeke.

Tapiwa mapirizi kuzvibhedhlera kana kuti tatenga kuzvitoro zvinotengesa mapirizi zvakakosha yaamho kuteedzera mamwiro ezvinoita kuti tikone kupona.

Zvivhara muromo zvimobetsera yaambo zvinovhara zvirwere zvinohamba mumhepo. Zvinoderedza matambudziko ekuvirwa ngezvirwere zvakadaro .

Mitombo inosise kugare pakachena muzvitoro zvinotengese mitombo nguwa zhinji munenge mwakachena ndiko kuti mitombo ichengetedzeke zvakanaka.

Kuteeedzera zvakanyorwa pamitombo yatinopuwa kuzvibhedhleya zvinokosha yaamho, tikone kuziye mamwirwe ezvinoizwa kuti tipone.

Mitombo yechiyungu inochengeterwa muzvimabhotoro zvidori dori, Asi muchibhotoro chidori doricho, chinokone kuponesa vanhu vakawanda nyanyei vana veidonhedzerwa mitombo yavo.

Tikapinde muzvibhedhleya tinoone madhogodheya nemanesi vakapfeka vakaputire miromo. Vanenge veivharidzira kuti vafeme mitoto wakachena.

Vana vadodori vanosise kuramba vakapfeke zvinodziya nguva zhinji, kuti vasabatwa ngemuhlani.

Tine mapirizi akati wandei anonyaradze marwadzo anobati ukamwa apapo apapo marwadzo anonyangarika.

Ichi chikafu ichi kuone kugaike zvakanaka cheipinde mwukati mwendani dzedu. Tinosise kurye michero yakadai ngezvihenge, miriwo yakadai ngemakabichi kuti zvigaike nyore.

Imweni mitombo yechingezi iri kushaishe kushandiswa ngevakadzi. Vamweni varikuzora mishonga yezvisasa veiita mafuta.

Ana adodori anosisa kupiwe mitombo yakasiyana siyana yekudzivirira matenda akasiyana siyana kusanganisira ana mateya.

Muntu kana wanyanye kudzamisa pfungwa wanyanye kuqabanga maningi zvakakosha yambo kuti uone wekupakurira wekuti ubhuirewo ukone kurerukirwa.

VANA VADODORI KUFUNDA KWAWO KURIMUKUTAMBA, VEITAMBA VANENGE VEYIFUNDA, SAKA ZVAKANAKA MANINGI KUTI TIREKERE ANA EDU EITAMBA NEKUTI MUKUTAMBAMO NDOMWUKUFUNDA, NDOMWUNEZVESE.

Vanoona ngezveutano vanodetsera yaambo kunaana mai vayani vanenge vadetserwe vana vairi zveiende mberi. Vanovadetsera ngechikafu ngekuvakurudzirazve kuti vayamwise mukaka wezamu.

Vanona ngezvehutano manesi , madhokoteya vanohamba mundawo dzakaparadzana dzimweni dzedzisingagumiki vanogumire veyibetsera vana vevapa mitombo inosisira.

Mwana kuti. arwara unosise kuti aende kuchibhedhleya ngekuti ndiko kune vakafunde marapirwo anoitwe vana vanoziyahe nemitombo yacho.

Zvinokosha yaambo kuti vana vadori dori vaone chekurya chinodziya chine utano vari kuchikora, ndiko kuti vakone kufunde zvakanaka.

Kuremara azvironzi kuti auchatokoni chiro. Muntu unoremara asi unokone kutorapiwawo, ukapona ukatoitezve mabasa anotoitwa ngevantu vane miviri yakati mhoryo.

Vana vadodori kufunda kwavo kuri mukutamba, vanosisa kuramba veyitamba uyezve, ticha wavo unofane kunge unerudo, unemwoyo wakareba kuti vana vakone kufunda.

Vana vadoodori veyikura vanosise kubayirwa majekiseni akakwana akanyorwa pakadhi riyana rekuchibhedhlera ndiko kuti vakone kunzvengeswa mukati mematenda akasiyana siyana.

Vanoona nezvehutano vari kubata basa gurutu vari kuhamba veiparidza shoko revanorwara nedenda reHIV vachivapa njira yekurarama ndiyo vechivaoa zve njira yekurarama variyo.

Mazuwa anaa ataari ukaona mwana uri pashi pemakore eitini aite mimba, aite ndani. Unotokurudzirwa kuti achekwe, aitwe oparesheni ndokuti aone kudetsereka ngekuti makodo aasati agwinya.

Njira imweni yekutapudze denda remarariya, vantu vanokone kufafayizerwa mukati membatso dzavo kuti wutunga wufe.

Vana vanosise kuramba veifundiswa maringe nemararamiro avangaita munyika yanyamashi uyezve mararamiro avangaita mukati mwematenda akasiyana siyana.

Tine nzira mbiri dzekubetserwa ndidzo dzekubara ndidzo inzira idzi dzeshe dzakanaka muntu unosise kuteedzere njira yaunenge waronzerwa ngemanesi ngemadhokodheya nekuti vanenge vane zvawatoona.

Chiro chakanaka kwemene kuti mai vatxatxeya vakone rambe veiende kuchibhedheya kohloiwa, kuvhenekwa kuti vakone kuziya kuti chavakatwara chipenyu ere.

Vantu vazhinji vadetsereka yambo ngekuona mitombo mumafamasi ari mundau dzakaparadzana. Mare ndiyo inozonesa hayo, asi mitombo iriyo.

Mukaka wezamo unokosha yaambo mwana unosise kumwe mukaka wezamo kana mai ake ariko ngekuti une zveshe zvakakwana pane uyana unotengeswa wemumagaba.

Muzvitoro munotengeswa mitombo munooneka mwakachena tsvimbo yacho yakachengetedzeka ngekuti motengeswa zviro zvinokosha yaamho muupenyu hwaantu .

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vanoshandise makombiyuta kuti vakone kuziye mishonga yavainayo mishonga yatengwa uyezve kuchengetere inifomesheni yezvichadiwa.

Tikaenda kuchibhedhlera vakati nyorera mutombo muchibhohlera musina mitombo vanokurudzirwa kuti tiende kuzvitoro zvinotengeswa mitombo zvakarejestiwa.

Vaya vanozotengese mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vanhu vakatofunda maringe ne mitombo ingashandisirwe vanhu.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinochengetedzwa yaampo ngekuti ndimo munoponere vazhinji ndimo zve munochengeterwa mutombo inenga yakasiyana siyana.

Mitombo inotengeswa muzvitoro inosise kuteedzerwa zvakanyorwapo mamwirwo azvinoizwa ngekuti ukazomwe yakawanda unozozwa nyama dzootoangire kurwadza.

Muntu unotengese muchitoro chinotengese mutombo unosise kunge urimuntu unogone kurikite ngevantu vakawanda ngekuti unosangana nevantu zvakasiyana-siyana vane matambudzikowo akasiyana-siyana.

Kuchibhedhleya vakakuhloya vasina mitombo vanokunyorera pashi vokuti uyende kune vanotengese mitombo zvitoro zvinotengese mitombo kuti uone kudetsereka.

Mitombo inosise kuchengetwa pakanaka ,panochaya mhepo ,pasina zuva . Dzimweni unoona dzakatochengeterwe mune Chando chemene.

Kuti uone kutenge mutombo mukati mwemafamasi mazhinjitu unosise kunge uine chi pakanyorwa panokombe kuti wabva ngekuchibhedhleya unofane kutenge mutombo wakadai ngeuwu.

Ukapinda muchitoro chinitengesa mitombo unokona kuona mihlobo yakawanda yemitombo inokona kurapa chirwere chimwe asi mitombo mizhinji.

Zvidhibaniso zvizhinji zvinoitwa kundau dzakaparadzana maererana neutano hweanasikana, zvadetsera yaamho pakuti vana vedu vari kukura zvakanaka vari mugwara rakanaka.

Midhibaniso yezveutano izvi inotokuendese kuretu kangaidze ungazotooneka woye kwidzwe ndege kuti uyende kofundiswa ngezveutano uone kudzoka weifundisawo vamweni

Bhora rekukhaba ngemarenje riyani, rekukandira ngenyara, nekurumba, zviro zvinodetsera maningi pautano hwemuntu. Saka zvinofane kugara zveiizwa.

Vana vazhinji vabetsereka yaemho ngemidhibhaniso inoitwa yeiparidza ukama hwakanaka nemararamiro etingaita, nemaponero etingaita akanaka.

Ndombi nevarumbwana varikubetserwa yaampho, mukudzidziswe mishando yemaoko ingawadetsera pakurarama kwavo.

Zvakakosha maningi kuti vantu aende pamudhibaniso zviyani kune vanoona nezveutano hwedu zvakakosha maningi kuti tipurutane, tione kudetsereka ngeutano hwedu.

Ntombi nevarumbwana varikudetserwa yaampo ngebazi rinoona ngezveutano nyanyei kuti vangopona sei munyika yanyamashi.

Vasikana nevakomana varikufundiswa vachihamba, vechiparidza shoko reutano hwakanaka mukati mendau dzakaparadzana veibetsera vantu.

Vanoona ngezvehutano vanohamba mundau dzakaparadzana veiparidza shoko reutano rakanaka mundaraunda mundau dzakaparadzana kuti vanhu vaone kudetsereka.

Vanoona ngezveutano vanohamba mundau dzakaparadzana veiparidze shoko rezveutano, veidetsera vana, ntombi nevanarume kuti vakone kurarama mukati meutano hwakanaka.

Vanoona ngezvehutano varikuhamba mundau dzakaparadzana veidetsera vantu vasiri vane urema veivadetsera Veirapa mundau dzaka paradzana kune avo vasingakoni kuhanira zvinoita nyore kuti varapwe.

Wanoona ngezveutano wakatohamba mundau dzakaparadzana weifundisa wabereki utano hwakanaka uyezve mabasa emaoko awangaita awanopa mari munharaunda.

Vanoona nezvehutano vanohamba mukati mendau dzakasiyana siyana veita mudhibaniso unokurudzira vantu kuti vaite hutsanana hwakanaka nekuvafundisa mararamiro avangaita.

Kugeza nyara nguva dzeshe dzeshe kwakanaka yaamho. Atibatwi ngematenda akasiyana siyana anohamba mumhepo kana kubatwa.

Denda remarariya idenda rakashata, rinokonzerwa ngendhunga. Vantu vanokurudzirwa kuti vavate vakazvifukidza vasarumwa nekuvhara hepanogare mvura.

Vanoona ngezveutano vanohamba mundau dzakasiyana siyana veiparidze shoko reutano, vei detserazve munhu weshe vasingakheti kuti une chiemo chakadini.

Bandiko rezveutano varikuhamba mundau dzakaparadzana veidetsera vantu mararamiro avangaita, veivafundisa utsanana, veifundisa vana.

Zvisinei nekuti akugumi movha apana pekugara vanhu vanoona ngezveutano vari kuhamba veidetsera vanthu mukati mendau dzakaparadzana veivabaira nekupa mapirizi.

Vanoona ngezveutano vadetsera yaambo mukati mwendau dzakasiyana-siyana, varikuhamba veiparidza shoko reutano remararamiro angaite vana nevantu vakuru.

Mararia chirwere chinokonzerwa Ngendunga vantu vanosisa kuata mukati memaneti kuchekwa Cheka mabundo akareba nekuofeka he hembe dzakareba maoko.

Munharaunda dzakaparadzana tinoona manesi nemadhokodheya veihamba veibaira vana majekiseni ekudzivirire zvirwere zvakasiyana siyana.

Vebazi reutano varikuhamba mukati mwendau dzakaparadzana veireketera vana ngendaaya yekuti ungararama sei wakabarwa unechirwere.

Vano ona ngezve utano variku paridze shoko mukati mwe zvibhedhleya mu nharaunda kuti vana vadodori vasa bate zvino dhaka.

Vanoona ngezveutano vabetsera yaamho kune ndombi dzakakasire kuroorwa maererano nemaponere avangaita mukati mwenyika yakaome kudai.

Maticha nevabereki vemunharaunda varikudetsera maningi kuvana vechisikana, ngendaa yeutano hwavo, ngemararamire avangaita ngenyaya yekuti mwiri yavo inochinja chinja.

Chiro chakanaka maningi kuti wawanawo ndombi yako yawadakarira kana mujaha wako wawa dakarira mutange maenda kuchibhedhlera koongorwa ngazi kuti yakanaka here.

Vana vendombi vodetsereka yaampho, nyanyei ndombi dzati kurei dzoteera, dzodetsereka yaampho. Dziri kupuwa maphedzi ekushandisa nekufundiswe kusona.

Chiro chakakosha maningi kuti anamai vaite pamwiri zviyani vapote veiende kuchibhedhleya koohloyiwa ngemadhogodheya kuti vazobara vana vakati hwe, vakati mhoryo.

Zvakakosha maningi kuti mai vagare veiziya njira yekuronga ndiyo mhuri yawo kuti vasaramba vakabarisa.

Igwinyiso remene, kuti kuteerere zvinoronze manesi nemadhokodheya kuzvibhedhlera iyo. Ngendaa yeana adoodori, zvakakosha maningi. Kuti tigare teiziya utano hweana edu.

Vane mimba vanokurudzirwa kubarire muzvibhedhleya, nekuhloyiwa muzvibhedhleya, mumakanyi vanosangana nematambudziko akawanda ,dzimweni dzenguwa vanorashikirwa ngeupenyu.

Vanasikana vari kufundiswa mukati mwendau dzaka paradzana, veifundiswa mabasa emaoko, veifundiswa nekudzibata kuti vakone kurarama mwukati mwenyika ine zvibinga mupinyi zvakawanda.

Kuchibhedhleya zveyani mwana aponwa, manesi namadhokodheya vanorambe veiuya veyihloya mwana, veyiona kuti mwana wabarwe zvakanaka here, zviini zvingadiwa.

Vanamai vanodetserwa yaampo mukati mwendau dzakaparadzana vanofundiswa machengetere avangaite vana zvisinei nedambudziko rainaro uyezve marongere avangaite mhuri yamangwani.

Vanarume vanokurudzirwavo yaamho kuti vasvike mukati mwezvibhedhleya. Veihlowe ngazi kuti vakone kuziye chiyemo chine ngazi yavo.

Zvinokosha yaamho kuti baba vakone kupererekedza mai veiende kuchibhedhleya kohloyiwa ndiko kuti vantu vakone kuhambire pamwe veiziye urongwa hunenge huripo.

Chiyungu chakanaka yaambo, muntu waakutokwanise kutozvihloya uri wega kuti uone kuti ngazi yako yakanaka ere kana kuona zve kuti une ndani ere kana kuti ausati.

Vana Mai vanokurudzirwa kuti vape vana chikafu chakanaka chivake muviri ndiko kuti vana vakure kukure zvakanaka pasina matambudziko akuru angavawira

Vana mai vano kurudzirwe kuti vaende ko ponere ku zvibhedhleya ngekuti ndiko kune vaka funda ndizvo zveku barira mu makanyi vano sangana ne matambudziko akawanda.

Mazuwa anaya zvanaka muntu unyari wega waakukone kuzvi hloye ngazi yako kuone kuti yakanaka here zvisinei nekuti waenda kuzvibhedhleya unyari pamuzi.

Variyo varume varikuzviita ungatei vakadzi, muntu unosise kudada ngezvauri uyezve kugutsikana ngezvauri ndikokuti uite muntu mundau mune vantu.

Mukati mwezvibhedhleya manesi nemadhokodheya vanosise kubatawo vantu zvakanaka ndiko kuti vantu vasununguke kurekete zvingadai zveivanesa vadetsereke

Nyika yotoorarama nyamashi yanyanye kushata. Waakuone muntukadzi nemuntukadzi veidanana.

Zvinokosha yaambo kuti muntu agare eiziye chiemo chine ngazi yakwe. Zvanyore muntu unokona kutozvihloya ega ari kumhatso kwake asina kuenda kuzvibhedhleya.

Kudhayayo vantu vaiponera mumakanyi, asi zvinoizvi unouyu vantu vakukurudzirwe koponera kuzvibhedhleya ngekuti ndiko kune zvakakwana.

Vana vasikana vari kudetserwa yaampho mukati mwezvikora, mukati mwezvipatara, muntaraunda, veidetsererwa ngekusona maphedzi ekushandisa vari kunguwa.

Ndombi nemadzimai vanokosheswa yampho mundaramo yotorarama mazuwa anaya, avachatenderwi kurohwa ukavachaya, unosungwa.

Bazi rinoona ngezveutano ririkushanda yaamho. Ririkuhamba reibetsera vana vasikana mararamire avangaita nekuvafundisazve kusone mapedzi.

Vanamai vanosise kuramba veiende kuzvibhedhleya kohloiwa ngekuti ndikwo kune vakafunda maererano ngezvavakatwara.

Ndombi dziriku detsereka yambo ngeve zveutano vanova detsera vei vafundisa ngeku sona zvakadai nge mapedzi eku nguwa hembe dze kupfeka.

Ndombi dzakaseja dzinosise kuzvibata zvakanaka uyezve dzofunda chikora atei kobude derayo kwezvinoperera.

Vanamai vanofundiswa yaampho muzvibhedhleya ngekukosha kunoite mukaka wezamu, uyezve marerere avangaite vana, nekurongazve mhuri yamangwani.

Mukaka wezamu unokosha yambo, mwana eibarwa unosisa kuti amwe mukaka wezamu wamai ake unodziirire kubve kune zvakawanda zvirwere.

Kugara munthu eimwe mvura kunokosha yaambo mvura inodiwe mukati memwiri dzedu tinofanire kuramba teimwe mvura ndookuti mwiri ishande zvakanaka.

Mwiri wakagwinya unogara munhu ei ekisesaiza unoposhwa nezvirwere zvakawanda maningi ngekuti nyama dzinenge dzakagwinya dziri pamwepo.

Kuremara hazvironzi kuri hauna nechaunokona. Vakaremara vanototambavo mitambo yakasiyana siyana yakadai ngebhora. Izvi zvinote kuti varambe vakagwinya nekuzviemera.

Muntu unosise kuramba eyimwe mvura yakawanda. Ndiko kuti nhengo dzemwiri wedu dzikone kushande zvakanaka, dzinemvura yakakwana.

Muchina yemakombiyuta yashanda basa gurutu, kubatsira muzvipatara umu madhokodhera edu tokwanisa kurapwa ndiwo nyorenyore zvaanyore kurapiwa ngendaa yemakombiyuta anaya akauya

Makombiyuta anobetsera yaambo anobetsera pakuhambisa mashoko kubve kundau imweni echiende imweni. Vantu veibeterana veipanana mazano mukati mwezvibhedhleya.

Makombiyuta anobetsera yaambo mukati mwezvibhedhleya. Anobetsera pakuhambise mashoko, uyezve pakuchengete inifomesheni.

Chingezi chinodetsera yaambo. Muntu kana madhokoteya vanokwanisa kutorekta nemdhokodheya amweni arikuretu veitodetserana mukurapa antu .

Vana mai vanokurudzirwa kuti varambe veiende kuzvibhedhleya kohloyiwa nyanyei vakadzitakura kuti vahloyiwe vadetsereke kumatambudziko akasiyana -siyana.

Makombiyuta ano detsera yambo ano detsera paku hambise shoko unokone kutoite mitingi pafoni kana pa kombiyuta ne vantu vari kuretu ano betsera zvikurutu.

Makombiyuta akanaka yambo unotodetsereka urimo mumbatso mako unotokwanisa kureketa nadhokodheya wako unosisa kureketa nadhokodheya wako weimuona eikuona meitodetserana hutano hweienda mberi wakanaka.

Madima, madhumbe, mijumbuya zvikafu zvinoryiwa asi zvitori mitombo inotirapa yaamho mumwiri dzedu.

KUDHAYA you ASHARUKWA AIPONA NEMIDZI , MAZUWANO TAAKUENDA KUZVIBEHLERA UKO KWAANOONAZVE MAPIRISI .ANOBVA ZVE KUMIDZI .

Maruwa anokosha yambho mukati mwemizi dzedu, mukati mwezikora nezvibhedhleya anodzinga zvipuka zvingakuwadza zvakadai ngenyoka nenhunga.

Zvinokosha yamho kusime maruwa emihlobo akawanda pamuzi ngekuti mumaruwa ndimwozvo mune mutombo inodetsera kudzinga zvipuka zvakadai ngenyoka.

Makwasha anosisa kuti achengetedzwe ngekuti ndimwo munobve mitombo. Mukati mwenzinde, mashakani nemakwande zvinofana kuchengetedzwa zvirambe zviriyo ana neana neana ravo awane zviriyo zvechivadetsera.

Mashakani mazhinji anodetsera yaampho, nyanyei atinongaite muriwo, akadai ndianaguku, mutikiti munyemba, anodetsera yaampho.

Zvinokosha yambo kuti vana vazivewo miti nemakwenzi anodetsera kurapa matenda akasiyana siyana kuti zvigare zviriyo urarame zvakanaka.

Mitombo yedu yechivanthu midzi yatione kubve kumiti yakasiyana siyana inode vanonase kuziya ngekuti imweni inokuwadza yaampho.

Vantu vanokuridzirwa kuti varye mashakani akadai ngeemutikiti mungaka munyemba zinoite kuti hutano hwedu hurambe hwakanaka.

Mitombo, maphirizi etinopuwa muzvibhedhlera zviri mundau dzakaparadzana, anobve kumidzi, mumashakani emiti nemakwande emiti.

Makwasha anosise kuchengetedzwa, vantu vakone kuramba vaine mitombo mukati mwenharaunda dzavo, veichengetedza kuti vakone kuponazve ndiyo.

Mitombo yechibhoyi inodetsera yaamho, asi inode chipimo ngekuti imweni yakona ukaiwanza inoshaishe nxlondo.

Guku mutombo unobetsera yaambo mukati mwemwiri yevantu. Unorwiva uri murivo, murivo unobetsera yaambo uno vedzere ngazi.

Mashakani, nzinde nemakwande zvirikutorwa zvokumanidzwa neimweni mitombo zvonasire mitombo yanyamashi ingadai ngemajekiseni nemaphirizi.

Mitombo yechibhoyi irikutorwa yeiitoiswe mumabhotoro eitonosiriswe mapiritsi yeitobetsera vantu munyika dzakaparadzana.

Gavakava mutombo undersea yaambo. Unodetsera kuzvirwere zvakaparadzana zvingadai nemadziso, mazino uyezve kuzvifuyo.

Zvitoro zvemutombo yechibhoyi ,zvadetsera vantu vakawanda pakudzasire matenda ,akasiyana-siyana .

Mitombo yechibhoi yakadai ngemashakani dzinde zvirikutora zveikuiwa imweni yotomwewa kungatei itii asi uri mutombo vantu veibetsereka.

Mitombo yechivanhu iri kutorwa ,yohloiwa yosanganidzwa neimweni mitombo inoite kuti, zvigare zvototengeswa zviri muzvibhothoro, kundau dzakasiyana-siyana.

Mundau dzakaparadzana vatoyo vantu vanozikanwa ngemitombo yechiantu vakarwjesitiwa vantu vanotoendapo veipona veipuwa mutombo.

Gavakava mutombo unodetsera kuvantu unodetserahe kuzvifuyo mutombo unosise kuchegetedzwa kuti urambe weidetsera vantu mundau dzakaparadzana.

Mitombo yechivantu irikutorwa yechitosanganiswa neimweni mitombo yogadzire zvimwiwa zvingamwiwa ngevantu asi vantu veitodetsereka munyama dzavo.

Tinawo vantu vanotengese mitombo yechibhoyi zviri pamutemo, zvinokosha yaambo kuti vantu vanotengawo mitombo iyi nekuti inodetsera.

Mapirizi mazhinjitu etinomwa inzinde yembuti nemashakani nemakwati acho zvinogaiwa mumuchini zvozobuda ava mapirizi zvarongeka.

Miti mizhinji yetinayo munharaunda mwedu inorapa yaambo ndiyo irikutorwa yechienda kunyika dzimweni dzirikubanze yeigadzire mapirizi.

Mashakani, nzinde nemakwande emiti ndiwo arikutorwa echinasire maphirizi atinomwa anotirape zvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yedu yechibhoyi mashakani, nzende makwande ndizvo zviri kutorwa zveinasiridzwa zvozogadzire mapirizi atiri kumwa nyamashi.

Tine miriwo yemimbiti yemashakani anodetsera yaamho muutano hedu kusanganisire mashakani emunyemba, nhikiti dzematikiti.

Tine miti, midzi, mashakane, makwande emiti anodetsera yampo pakurape chirwere che kenza kusanganisire mibveye, kusanganisire miriwo yakadayi nana guku.

Ninga, mandimu, makhebe, makhotopeya, zviro zvinosise kuramba zveiryiwa ngemuntu kuitira utano hwakanaka.

Mashakani, nzinde ne makwande embiti arikushandiswa ndianamai munharaunda dzakaparadzana kuvhure njira kunaanamai akazvitakura.

Kudhaya ndumure dzeikura dzaikurungirwe bota rine zvinzinde kuitire kurapire mundani, kuite kurapire mundani.

Maphirizi etinopuwa muzvibhedhlera anonasirwa eibva munzinde dzemiti, mumashakani, mumakwande, ndiwo anotipe kupona.

Ukarumwa ngebonombo kana nyoka, midzi nemashakani nemakwande embiti anodetsera yaambo pakurapa wozosara kuenda chibhedhlera asi wadetsereka .

Vakakure kudhayeyo veirye bota rinemidzi, bota rinenzinde, nemashakani, vantuvo avavo vakahlamburuka, vanoningirika vaneutano hwakanaka.

Nyamakazi ikakasirirwa kuonekerwe mishonga wayo isati yaparadzire ndau dzakasiyana siyana yeishandisirwe mitombo yechibhoyi inokasira kupera.

Vasharukwa vekaretu vairye midzi, makwenzi, mashakani, zveidetsera maningi pahutano hwavo, kuronza kuti midzi iyoyo nemakwenzi avo zvakakosha maningi pahutano hwedu. Zviro zvakakosha.

Mitombo yechibhoyi inonase kude vanoziya. Vanoziya ndizvo ngekuti nguva yintani unozotore mushonga wausinganasi kuziya kuti unorape chiini ukakuwara.

Gawakawa rinodetsera yaambo kuzvifuyo, kuvantu rinobate mushando mukuru. Asi gawakawa rineri rinode vanonase kuriziya ngekuti kune rimweni rinokuwadza.

Vanthu vanokurudzirwa kuti varye michero iri munharaunda yakavakomberedza michero yacho mizhinjitu inorapa nyanyei kuvana vanamai nevanhurume.

Makwasha anosise kuti achengetedzwe uyezve vantu kuti vasime miti. Ngekuti mumiti ndimwo mwunobva mitombo yakasiyana -siyana inodetsera ndaramo dzevantu.

Mitombo yechibhoi inoda unonase kuziya ngezvayo nguwa imweni unoumwa kana kuutsenga usinganasi kuziye zvaunoshanda zvikakushandira ukatozowa nedambudziko.

Vana varikufundiswa nyanyii ngemitombo yedu yechibhoyi kukombodzwe miti inorapa mashakani, nzinde dzakona, uyezve nemakwande.

Miti nemakwasha zvinosise kuchengetedzwa yaamho ngekuti ndimwo munobve mitombo yakasiyana-siyana mukati memashakani, nzinde nemakwande zvinoite kuti vantu vapone.

Zvinokosha yaambo kuti vantu tirye chikafu chemukati mwenharaunda dzedu zvatinozvirimira. Ndizvo zvineutano hwakakwana.

Mirivo yezvirimwa zvatinorima inokosha yaambo, yakadai nemutikiti nemukakashango inokurudzirwa kuti vantu varye ngekuti inorapa matenda akasiyana-siyana.

Zvinokosha yaambo kuti vasharukwa vekudhaya vanoziye mitombo vakone koronzerao varipo vadodori kuti zvirambe zviriyo mitombo irambe yeishanda yeidetsera vanthu.

Tine maruwa akasiyana-siyana anodetsera matenda akasiyana-siyana, zvinokosha yambo kuti vantu vasime maruwa mukati mwemizi yavo uyezve muzvikora nemuzvibhedhleya.

Vantu vanosisa kufundiswa makoshere anoita makwasha nekuchengetedze miti ngekuti muti ndimwozve munobve mutombo inodetsera zvirwere zvakasiyana siyana.

Mukati mwezvikora vana vano sise kufundiswa ngemitombo yechibhoyi ino detsera, veito simahe anyari maruwa kana miriwo ingarimwa vei rima mukati mwezvikora veitofunda.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasime maruva mukati me mizi mavo ngekuti mu maruva umu ndimwo zve mune mitombo inodetsera vantu hino vano sise kuti vasime maruva aya va detsereke.

Mitombo inhani inobve mumashakani mumaruva etinoona pamberi pezvitoro pamberi pemhatso zvinokosha yaambo kuti pambatso paonekwewo pane ruwa .

Mitombo yechibhoyi yakanaka, muntu unokone kutozvigadzirira uri wega pambatso pako pane uya unode kutanga watengwa unode mari.

Vasharukwa vanokurudzirwa kuti vafundisewo vana vanyamushi ngemutombo irimukati mwemiti ndiko kuti zvirambe zveinde mberi vanhu veiziye mitombo yechibhoyi.

Vanhu vanosisisre kuchengetedza mashango ngekuti mukati mwemashango ndimo mune mitombo inodetsera vantu kuzvirwere zvakasiyana siyana inofanaire kuchengetedzwa.

Tine mitombo yakasiyana siyana yatinoona kunze kwemiti nezvimakwenzi zviri munharaunda dzedu , dzimweni unotorwe mashakani kudai ngekurape maronda unotore mashakani wotsukutira.

Mukati mwezvikora kana muntaraunda vana vanosise kutokombidzwawo mitombo inodetsera kurape matenda akasiyana soyana kuti vatoziyawo mitomboyo.

Vana vadodori ndumure dzichakura dzinosisira kunofundawo mitombo yechibhoyi inodetsera vantu muzvirwere zvakasiyana siyana kuti zvirambe zviriyo.

Mitombo yechibhoi mizhinjitu inoneke mushango. Zvakanaka yaambo kuti mashango achengetedzwe mitombo izorambahe iriyo.

Ngaka mutombo unodetsera yambo kuanhu nekumbuka kumuzi kunorapa matenda akawanda Unifana kuchengetedzwa.

Mitombo yedu yechibhoyi yetioone kubve kumashakani, nzinde nemakwande inoomeswa kuti irambe yakachengeteka. Ione kushandiswa.

Pamuzi pane vanhu panosise kunge paine zvimaruwa, ngekuti mumaruwamwo ndimwozve munobvezve mutombo inotirape kubva kumatenda akasiyanasiyana.

Mutikiti unobetsera yaambo mukati mweutano hwedu. Unosise kuti urambe weiryiwa, kunyange nhikiti dzacho dzinodetsera yaambo kuvana nana baba.

Mitombo yechi bhoyi ino kumanidzwa vano ise mashakani , makwande ne nzinde zvo kuyiwa zvokone mugadzire mitombo ino gara kwe nguva yakareba.

Gavakava rinodetsera yaamho kuti huku dzine maronda unokone kudzodzore mumarondamwo umwomwo nekumwisa zve unozotobira huku dzooite zvakanaka.

Hanyanisi inodetsera raambo inorapa unokone kutoicheka cheka woisa paunoisa inodetsera kubvise utachiwana huripakati penzvimbo iyoyo pandau iyona iyoyo.

Zvinokosha kuti vantu vagare veisima maruva, vachengete maruva pamizi yavo ngekuti maruva mazhinji mitombo inoshanda mashakani acho, nzinde dzacho, dzinorapa.

Guku rinodetsera yaambo, muriwo uri mutombohe unodetsera mukuwedzere ngazi. Saka tinosise kuti tiurye muriwowo, mushongawo.

Michero yetinorya inobetsera yambo mukati memwiri yedu zvakadai ngema kotopeya, magwavha, ninga zvinobetsera yambo.

Mashakani emiti mitombo yakanaka yaambo inokone kurape vantu uyezve kurape mhuka.

Gaakaka rinodetsera yaambo rinodetsera kuantu mintani kana makanda uyezve rinodetsera muzvifuyo zvakadai ngehuku mbudzi kuti zvipone zvakanaka.

Mitombo yechibhoyi nzinde, mashakani nemakwande zvinodetsera yaamho asi zvakakosha maningi kuzvitora kune muntu ane ruzivo rwakakwana nekuti zvimweni zvinokuwadza.

Miti yemichero inodetsera yambo zvakadai ngemupopo mashakani acho anoiswe mutii mapopo acho torya.

Antu anosise kuchengetedze makwasha, miti nekusime antani miti kuti tirambe tiine mitombo yedu inotidetsera inobve kumiti.

Mashakani emiti inorapa anokone kuomeswa otwiwa ochengetdzwe pakanaka kuti arambe eidetsere vanhu mukupona kwavo.

Tine mitombo inodetsera yambo mukati mwendani dzedu kuti chikafu chedu chione kugaike zvakanaka zviitezve nyore toende kuchilavha.